man kic muyubo ode i kor ot ma gudukke iye ma gumakke i kor yat gu umo moo gio ki pe ka neno moo tye i kor yat mot

Man dyangi ma kitweyogi i gang ma kiyubo i kin poto labolo ki gweno bene tye i di kal gweno ma col kwar col kwar ki dyang ma kwar ki matar

Man laco ni tye ka mako rec kigode ki nam kun tye ka tic ki yeya ki golle tye ka tic ki golli man ma kibao cito kama bor

Man cal lee lajwa ma tye i nget ogongo owo kon ti en kene ti ka neno piny ti i kin lum ki tugu ma tye alum alum mugengo ngetteo ti en kene